Nkorɔfoɔ a dodoɔ naa ɛhyɛ tuntum abɔ kyɛnku. Ɔbeaa baako su naa bɛɛma ɛkorɔkorɔ no. Funu adaka si hɔ. Ɛbi hyehyɛ kyɛ ,ɛbi nso tete hɔ, ɛbi gyina gyina hɔ. Baako de nsa ato ne nsa yɛm. Ɔbea baako de spɛs asi ne ti. Baako nso hyɛ spɛs.

Ↄbaa a ɔhyɛ top ahaban mono a ɔgyina gyaade a kettle si n’akyi. Nwiren wo Nhyiren wɔ gyaade hɔ. Ntere ahoroɔ wɔ n’akyi ɔbea no redi.

Nkurɔfoɔ renante fa nwuram. Bag bobɔ ebi akyi. Ebi de atade agu wɔn ti so. Ebi shirt yɛ blue, na nkurɔfoɔ rehwɛ wɔn a wɔrenante no. ɛdan wɔ akyire ɛnna nnua wɔ hɔ.

Nkurɔfokuo bi reyɛ adwuma wɔ afidie ho, afidie ne yɛ akokɔsradeɛ, bi nso yɛ kɔkɔɔ. barima baako a ɔhyɛ hwehwɛniwa tuntum ne kyɛ fitaa, baako nso hyɛ kyɛ fitaa na ataade blue asɔ afidie ne mu, bi nso gyinagyina hɔ.

Slippers ahoroɔ. Ebiara ne ne design ne n'ahosuo. Ebi ahosu kyɛn mmienu, ebi nso ahosu yɛ baako. Kyiniiɛ akokɔ sradeɛ wɔ hɔ. Ntoma nso wɔ nkyɛn. Slippers no mu, baako ahosu nso yɛ fitaa.

Bronin baa bi a ɔhyɛ ahwehwɛniwa tuntum na afam ne so. Akwadaa baako afam bronin ba no. na bronin baa no, dan bi si n’akyi yɛatwerɛ ho world people governor.

Nkorɔfoɔ wɔ dan mu. Ɛbi ne ɛbii kasa. Atwedeɛ kɔkɔɔ wɔ hɔ. Bɔks bluu bi nso wɔ hɔ. Nkorɔfoɔ no baako hyɛ gyakɛt. Baako kyɛ yɛ akokosradeɛ. Baako abɔdwe afu. Ahama bebree ɛwɔ hɔ na obiaa ani abre.

Kapɛt ɛsɛ ɛdan ne mu. Akonnwa mmienu ɛwɔ hɔ. Baako yɛ tuntum, baako yɛ fitaa. Fitaa ne mu no, summiiɛ bebree gu mu. Mfonin bobɔ dan no ho na nkanea ahoroɔ nso wɔ hɔ.

Maame bi koto hɔ a atosodeɛ ne aduaba atwa ne ho ahyia. Aduaba no bi ne paya, ne ankaa. Na atosodeɛ no bi ne ntoosi a ɛgu bokiti tuntum mu. Maame no hyɛ top black, na ntoma bɔ ne mu na wabɔ ne ti.

Nnipa abɔ kyenku rehwɛ adeɛ wɔ screen so. Screen no so no, nkurɔfokuo hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ. Barima bi agyegye ada mu a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, na ɔhyɛ kyɛ. Mmaayewa nso wɔ hɔ.

Ahemfo abɔ kyenku. Barima baako a ɔhyɛ atadeɛ fitaa a ahwehwɛniwa si n'ani rekyea ahemfo no baako. Mmarima gyinagyina akyire a ntoma sisi wɔn bo. Ɛbi nso retwa picture. Baako nso apɔkyere n'ani.

Nkrɔfo wɔ dan mu. Ɔmo mu mmienu asɔre agyina hɔ. Ɔmo hyɛ kot. Ɔmo de ɔmo nsa akyerɛkyerɛ ɔmo ho so. Baako te hɔ a maik ɛsi n'ano. Baako apɔkyere n'ani ahwɛ baako.

Mmarima mmienu ne ɔbaa baako wɔ dan mu, wɔrehwɛ adeɛ wɔ krataa so, barima no hyɛ ataade tuntum na baako nso hyɛ ataade fitaa. Adeɛ sɛn ɔbaa ne kɔn, nnua bebree wɔ hɔ.

Nsuo ayiri na abranteɛ bi a abofra hyɛ n'akyi nam nsuo rekɔ dan mu hɔ. Cars sisi hɔ, na maame bi nso gyina fie no anim. Nnua sisi .

Mmaayewa dubaako. Wɔn nyinaa hye atadeɛ pink. Baako pɛ na ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ. Bi te hɔ, ɛbi aye bi atuu, bi resere, bi atwe wɔn tɛkrɛma. Nwura wɔ hɔ, na wɔde ahweneɛ ato wɔn nsa.

Nkurofoɔ a wɔn gyina ɛpoano ɛretwɛn nkurofoɔ bi a wɔn te kodoɔ mu ɛreba beaɛ a wɔn gyina no. Kodoɔ no yɛ fitaa na afidie bebree atwa ɛpo no ho ahyia. Nkurofo kuo no ebi abɔdwe afu, ebi hyɛ kyɛ na ebi nso hyɛ sandaas ne shuu.

Nkorɔfo mmienu ɛte ɔpono nkyɛn, aduane asɔɔtoo sisi wɔn anim. Nhwiren wɔ ɔmo nkyɛn na mpoma so wɔ wɔn akyi. Baako tam aduane afri baako hɔ, baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, na n'ani abre eedidi.

Nkurɔfokuo bi renante fa kɔre kwan ho. Mmarima no hyɛ atade fitaa bɔ duku fitaa, na mmea no hyɛ atade tenten a n'ahosuo yɛ red ne nea ɛwɔ hɔ. Ebi hyɛ ahwehwɛniwa, na wɔkura frankaa.

Nkoraa ɛɛbɔ bɔɔl ɛwɔ feeld ɛso, bɔɔl ne yɛ akokɔ sradeɛ ɔmo nhyɛ mpaboa. Ebi nnika ɛyɛ tuntum, ebi nika ɛyɛ fitaa. Bɛrima bi wɔ hɔ a ɔhyɛ tɔp kɔkɔɔ.

Mmarima abɔ kyɛnku ɛrebɔ ɔware, wɔtete bench so, bi ataadeɛ ahosu ne yɛ fitaa, baako hyɛ kyɛ fitaa na baako nso bɔ watch, wɔn nyinaa ani abere.

Adansifoɔ a wɔhyɛ kyɛ akokɔ sradeɛ a wɔaforo dadeɛ. Ebi rehwɛ ebi anim, ebi nso rehwɛ biribi. Mmienu gyina adaka bi so.

Mmɛɛma nnan ne ɔbaa baako gyina sotɔɔ mu . Mmɛɛma no mmienu no hyɛ koat tumtum ɔbaa no nso hyɛ koat tumtu. Bɛɛma no baako ɛrehwɛ adeɛ wɔ adeɛ so na abodua ba bi wɔ hɔ nso a kɔn mu adeɛ sensane mu.

Mmaame mmienu bi reyɛ aduane. Baako, ntoma blue bɔ ne mu, na wɔn mmienu nyinaa abɔ duku. Coal pot wɔ hɔ. Baako renu adeɛ mu, baako nso reyi adeɛ afi gya mu, na bokiti so hɔ, na dua nso na ɔde renu adeɛ no mu.

Nkurɔfoɔ gyina nsuom. Wɔn ani agye. Nkwadaa bi afam maame bi a ɔhyɛ atade blue. Nkwadaa no bi hyɛ pieto, ebi redware wɔ nsuo no mu. Mmarima no bi hyɛ singlet fitaa, ebi nso hyɛ singlet kɔkɔɔ. Nsuo no ayɛ fi.

Mmarima nsia gyina baabi. Ɛmu nnan hyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Mmienu nso atadeɛ yɛ kɔkɔɔ. Bag bɔ wɔn akyi, na wɔkura mfidie. Nneɛma tuatua wɔn hwene, na wɔhyehyɛ gogles.

Yɛsiesie kɔkɔɔ a abere gu pono so. Wɔ nkyɛ nso, yɛasiesie mako ne gyeene wɔ apono ahodoɔ so. Edwadifoɔ mmaa tete kyiniiɛ tuntum ase a wɔretɔn nnoɔma ahodoɔ ahdoɔ. Ɔbaatan a ne ba nso bɔ ne bo gyina hɔ.

Nkurɔfoɔ ɛreprapra fii wɔ po nkyɛn, bi hyɛ top tuntum, bi hyɛ top fitaa. Wɔhyɛ gloves na wɔkura dua, bi resesa nwura no gu rubber tuntum mu.

Mmarima nnan, mmienu yɛ adehyeɛ, mmienu yɛ asraafo. Ɔsraani no baako kura sekan, dehyeɛ no baako kura abusua poma, wɔne wɔn ho ɛrekasa. Baako de ntoma kɔkɔɔ afura, wɔn nyinaa hyɛ kyɛ.

Ɔbaa bi a ɔne kraman retwa kwan mu. Ɔbaa no kura poma, na ɔhyw ahwehwɛniwa. Ɛdan wɔ wɔn akyi. Ɔbaa no hyɛ top orange. Na ɔhyɛ sandals. Kraman no tɛkyerɛma apue ama traffic light atwa wɔn ho ahyia.

Nkoraa a ebi ayi ɔmo bo so eedi agrɔ wɔ nsuom, lɔɔre sisi hɔ, ebi kura kyinyɛ, ebii dwane. Baako hyɛ traosɛs a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, baako hyɛ tɔp a ɛyɛ akokɔ sradeɛ, na baako nso hyɛɛt ɛyɛ fitaa.

Maame bi te adepam machine akyi, ɔhyɛ ataade tuntum na ɔbɔ duku tuntum. Ntama ahorow wɔ ne nkyɛn, na ntama no ahosuo no bi ne akokɔsradeɛ, kɔkɔɔ ne colours bebree.

Nkurɔfoɔ tete moto so wɔ lɔre kwan ho. Ebi hyehyɛ helmet, ebi nhyehyɛ helmet, ebi hyehyɛ shoe, ebi hyɛ slippers. Moto no ahosuo yɛ soronko soronko, na ebi hyɛ atade fitaa.

Nkorɔfokuu bi a ɔmoo kyerɛ ɔmo ataadeɛ. Ɔmo nyinaa hyɛ mok. Ɔmo ataadeɛ n'ahosuo yɛ bluu ɛne akokɔsradeɛ. Ɛbi nsodeɛ yɛ tuntum ne akokɔsradeɛ. Obia edi siiriɔs. Laeten ɛwɔ hɔ.

Maame bi a ɔhyɛ nose mask de aduro resɔ akwadaa a ɔte maame so. Akwadaa abue n’anum, maame no hyɛ nose mask. Nkurɔfoɔ te hɔ a wɔn so hyɛ nose mask, bi abɔ duku fitaa. Bi kurakura phone ɛretwa.

Mmaayewa bebree gyina stage so, obiara ne n’ataade ahosuo ne ne design, bi ahosuo yɛ blue ne akokɔsradeɛ, bi nso deɛ yɛ akokɔsradeɛ ne kɔkɔɔ, bi nso deɛ yɛ kɔkɔɔ nkoara, kanea bebree wɔ hɔ.

Nkurɔfoɔ gyina hɔ a mfidie atwa wɔn ho ahyia. Baako hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ, na ɛbi nso hyɛ ɛkyɛ blue. Dodoɔ no ara atadeɛ yɛ blue. Baako nso de adeɛ fitaa akata ne kɔn. Baako nso gyina akyire a ɔhyɛ coat, na baako rekyerɛ baako kwan.

Nkurɔfo nnum ɛrenante, wɔnhyɛ mpaboa, nsuo da wɔn nkyɛn, grass atwa wɔn ho ahyia. Baako kura kuruwa akokɔsradeɛ, baako duku yɛ tuntum, baako duku yɛ blue.

Nkwadaa ɛresa, bi kura bodua de resa, bi hyɛ shoes ne socks, bi nso hyɛ sandals nso, bi nhyɛ mpaboa. Bi ntaadeɛ ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, bi deɛ yɛ blue bi nso deɛ yɛ fitaa.

Efunu adaka nnan, ne nyinaa ahosuo ɛyɛ fitaa, mmeɛnsa ɛwɔ mfonin bɔ ho. Bea ne bɛɛma baako egyina funu adaka ne nkyɛn. Efunu adaka ne si akonwa so na nkorɔfoɔ wɔ akyire a ɔmo hyɛ tuntum ne kɔkɔɔ.

Nkurɔfoɔ gyina dan anim. Ebi ani rehwɛ benkum, ebi ani rehwɛ nifa, ebi ani nso rehwɛ dan no. Obi nneɛma si hɔ a ɛgu basket mu. Pepsi foɔ nso stand wɔ hɔ. Maame bi hyɛ top kɔkɔɔ. Papa bi nso gyina hɔ a ne nsa gu n'akyi.

Nkorɔfoɔ gyina wiemhyɛn ho, na ɛneɛma gugu fɛm. Ebi hyɛ ataade fitaa, ebi bɔ duku fitaa, ebi bɔ noos mask. Na hyuu gugu fɛm, ebi hyɛ hyuu, ebi hyɛ sɔks. Na baako ɔde ntama kɔkɔɔ ahyɛ n'amɔtoam.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsagyina dan so. Wɔrehwɛ nkrataa so, baako hyɛ kyɛ blue, baako hyɛ kyɛ white, baako hyɛ kyɛ akokɔsradeɛ. Ɔbaa baako na mmarima mmienu. Barima baako hyɛ shirt blue, na dan ahorow atenten atenten nso gyina hɔ.

Maame bi a ɔhyɛ ataade blue a abɔfra da ne so, maame bi nso hyɛ ataade blue na ɔrehwɛ abɔfra no a ɔda maame ne so no. Maame bi nso gyina akyire na ɔhyɛ top blue na skirt tuntum, papa bi nso te akyire.

Nkorɔfo kuo bi akɔ baabi, ɔmo tete hɔ, ɔmo tete akonwa so. Ebi hyɛ kyɛ, ebi nhyɛ kyɛ. Baako a ɔhyɛ tɔp fitaa asɔ ne sisi, baako hyɛ koot akokɔ sradeɛ, na ɔgyina tɛnt fitaa ase.

Mmarima mmeɛnsa gyina mpoano. Mmienu hyɛ top kɔkɔɔ. Baako repepa ne specs ani, ɛnna bag si ne nan ntam. Baako hyɛ kyalewote, mmienu hyɛ shoe. Mmienu bɔ bag, baako hyɛ kyɛ.

Maamefoɔ mmienu rebɔ akwadaa ketewa bi ti. Maamefoɔ no nyinaa te akonnwa so. Maame baako, akwadaa hyɛ n'akyi, na wɔn nyinaa ani abere rebɔ tire no. maame baako no abɔ ne ti, baako mmɔɔ ne ti, na akwadaa no a ɔhyɛ n'akyi no renum ne nsa.

Nkurɔfoɔ te baabi a nwura wɔ wɔn anim, ne nwura wɔn nkyɛn. Wɔte akonnwa so. Ɛbi rekasa, ɛbi redidi. Baako tirinwi yɛ fitaa. Baako hyɛ shirt kɔkɔɔ. Swimming pool wɔ akyire, na cabinet nso wɔ nkyɛn. Ɛbi redidi.

Nkorɔfoɔ bebree gu atɛkyɛ mu, ebi gyina hɔ, ebi sesa atɛkyɛ no, ebi koto atɛkyɛ no mu. Na ebi ɛde adeɛ bluu abɔ ɔmo ti. Nwura wɔ akyire na ebi hyɛ ɛkyɛ fitaa.

Nkorɔfoɔ gyina nnuane ahodoɔ akyi. Nnuane ne bi ne gyeene, borɔdeɛ, biins a egu bokiti mu. Nkorɔfoɔ ne baako hyɛ tɔp kɔkɔɔ, baako hyɛ kyɛ fitaa. Papa bi nso te hɔ a ɔte akokɔ sradeɛ akonwa so.

Barima bi te fam. Ɔkura mob ahabammono. Bucket ahabammono si ne nkyɛn. Adeɛ sisi n'aso. Wafee ne se. cabinet fitafita a ɛwɔ n'akyi.

Mmarima reyɛ adwuma wɔ nɔteɛ mu. Mfidie wɔ wɔn ho. Bokiti ahorow atwa wɔn ho ahyia. Barima baako gyina nɛteɛ no mu. Ɔhyɛ ataade fitaa ne ho nyɛɛ fi. Wɔn a wɔn a wɔaka nyinaa wɔn ho ayɛ fi ebi hyɛ kyɛ na wɔhyɛ boot.

Aduaba ahodoɔ, bi ne ankaa, kwadu, paya, apple wɔ hɔ, bi colour yɛ akokɔsradeɛ, bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Abaayaa a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ retɔ mmarima so. Barima no baako abue n'anum, na ɔhyɛ kyɛ. Mmarima no bi hyɛ shoe. Ɛbi resa wɔ akyire, na obiara ani agye.

Obiaa ɔhyɛ ahwehwɛniwa ɛne ne ba eedi agrɔ. Ɔmo de tɔes na eedi agrɔ. Tɔes ne bi te sɛ eduaba na n'ahosuo yɛ soronko soronko, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ akokɔ sradeɛ.

Nkurɔfoɔ gyina nnɛtedan ho. Bicycle si nnɛtedan no ho, ɛnna egya bɛn nnɛtedan no. Nwura wɔ nkyɛn na mmienu so bɔtɔ. Baako atadeɛ yɛ fitaa.

Nkurɔfoɔ renante fa nwira ho. Akwadaa ketewa a ɔhyɛ ɛkyɛ blue renante di akyire. Ɛbiara, bag bɔ wɔn akyi, ɛbi nso retwe bag. Baako de ntoma fitaa akata ne ti. Baako nso so bɔtɔ.

Nkramofoɔ abu nkotodwe wɔ wɔn asɔredan mu. Bi bɔ duku fitaa, bi hyɛ kyɛ fitaa. Mpoma beree wɔ asɔredan no mu, fan, ɛna kanea. Ɛbi shirt yɛ black. Wɔhyehyɛ nose mask. Ɛbi rehwɛ ɛbi anim, abi nso rehwɛ baabi.

Nkurɔfoɔ retu kwan wɔ serɛ so. Wɔne mmoa na ɛretu kwan. Nneɛma gugu mmoa no akyi, na ebi nam fam. Poles babree nso sisi serɛ no so. Wiem wɔ hɔ na baako hyɛ skirt.